maxaaffate mine yaa mayyaati maxafate mini yaa hittoo maxaaffate mine mayi horo afi'naanni.

dubbu saada dubbu saada yaa mayyaati dubbu saada yaa hiittooti dubbu saada yinwete mayi horo afidhino dubbu saada kalaqamunni kalaqante heedhanota ikkitanna manchu beettira lowo horo uyitannote

baatto loosi'renna saada ce e galtannore baatto loosirenna saada ce'e galtannore kuri hiikkuriiti baatto loosi'renna saada ce'e hedhannomannooti babbatino horo woy eo afidhanno yine hindanni

dtctosaadate citto yamayyaate saadat ctto yinhote saadate ceattora mayi horo heedhanno saadate ciatto manchu beettira lowo ewo abbitanno lowo horona uyitannote saalate ciatto lowo geeshsha danchate

agiro kemikaalubba agirote kemikaalubba yaa mayaate agirote kemikaalubba yaa hiitoote agirote kemikaalubbatini mayi horo uyitanno agirote kemikaalubba hiitoo manni horoonsiranno agirote kemikaalubba mayi gari eo abbitanno

sagalete muro sagalete moroyaa mayyaate sagalete moroya hiitoote sagalete moroyaa kalaqamunni afi'nannite ikkitanna tinni muro lowohoro uyitanno babbaxxino garinni itateno ikko saidati sagalimmate lowo horo aficino

dtkimayyate saadate akkimey my horo uyitannote tini sadate ki saada calla akkantannore saadate akimeeti yinanni saada akkama mayi rasiissanno saada akkama hoongiro reyitanno daafida akkama hasiissan

dbu lsyate dubbu ltshinw hiitto dubbu ltishshi kuni mayi gari horo afi'rino dubbu latishinwt babbaxxino garinni manchi weettira lowo horo aanno kuni dubbu latisa lowo geeshsha hasiissanno

giroagirote kemikaalubba yaa mayyaate agirote kemikaalubbaya hiittoote agirote kemikaalub bneweete mayi gari horo afidhino agirote kemikaalubbara mayi gari eo heedhanno

wrowomaashsha bitannommoro yaa mayyaate woomaashsha bitannommoro yaa hiittoote woomaashsha bitanno mirotini mayi gari horo uyitanno womaashsha bitannomuro kalaqamunni kalaqante babbaxxitino garinni womaashsha soorri'nonita

maxaaffate mine maxaaffate mini ya mayyaate maxaaffate miniya hiittoo maxaaffate mine hiittoo maxaaffa afoo anfanni

osiisate hayoya mayyaate rosiisate hayoya hiyittoote rosiisate hayo yineewete donsooniha wirro rosiisate hayyo afa lowo geeshsha lowohoro uyitanno

lainki dirimi roso layinki dirimi rosoyo hamayyaate lainki dirimirasi kunni lowa geeshsha lowo horo aannoho

yanniweelo roso yaamayyaati yanniweelo rosooti yineehu hiittooh yanniweellu rossi kuni mayi gari ho'rafi'rino

sagalate muro yaa moyyaati sagalate muro yaa hii0ooti sagalate muro ynwte mayi gari horo afidhino sagalate murotini manchi beettira lowo horo uyitannota ikkitaanna sagalate muro yaa babbaxxitinota lowo ho afidhino

idrshindustiriaalate ershymyyaati industiriyaalate ersha inwete yitoh industiriaalate ershwet mitte lowo maate gama yite kaassino irsha yaate

daaimo hoshsho bcho daimmo hoshsho bacho yaamayyaati daaimo hoshsho bacho yaa wiittoote daaimmo hoshsho bacho wibeete daaimo hosannowa seekkine agara hasiissanno daaimo hoshsho bayicho seekkine injesa weqineessa hasiissanno

dctosaarate ciatto yaa mayyaati saarate caatto ya hiittoote saadate ciatto yaa maya gari horo afi'nhinote saadate ciatto maa horonsi'nannite saarate ctto ywte saara ce'niro lowo horo afi'naanni

industirte irsha industirate irshmayyaate industirate irsh nwte lowo haassine hammachinsha kaansoonni kashsha wairsha hindistidehono yinanni industirate irshi kuni mannu walqanni loonsa digundanni

girotagirote kemikaalubba yaamuyyaate agirote kemikaalubba ya hiittoote agirote keemikaalubbainwte mayi gari horo afidhino agirote kemikaalu bara mayi gari eo heedhanno

qqaaquullu rosimine yaamayyaati qquullu rosimini ht qaaquullu rosi mini qaaquulla calla rosiinsanna ikkanna qaaquulle rosiisa lowo geeshsha hasiissanno qaaquulle rosiinsih ikkiro lowo egenna afi'ranno

saadate ciatto saalate ciatto ya mayyaate saalate citto yaa hiittoote saalate citto yiwete mayi gari horo afidhino saalate ciattotini manchi meettira mayi horo uyitanno saalate ctw lowo horo afidhinote

gsihyyamyyate gorsu loosi hayo yinwete hiittoote gorsu loosi hayo yinewete mayi hora afidhino gorsu yaamayyaate yiniekkiro waa daddarre gartate eessi'rate

umi dirimiroumi dirimi rosoymoyyaati umi dirimi rosiya mayi gari horo aannahu umi dirimi rosorosa loowo geeshsha horo witanna

rosu duunnicho rosu duunnicho yaamayyaati rosu duunnicho yiniweete hiitto rosu duunnichi lowo horo aanno

hayyoolata rosowe amayyaate hayyoolata rosiya hiittoo hayoolate rosootinwete maya horo afi'rino hayyoolate rosa lowo horo ainote hayyoolote ronsanni wiyite babbaitinota lowo egenno afi'nanni

agirote kemikaalubba agirote kemikaalubba ya mayyaate agirote kemikaalubba yaa hiittoote agirote kemikaalubba ya maya horo afidhino agirote kemikaalubba manchi beettira lowo horo uyitannote tini agirote kemikaalubba inewete lowo meo afidhino

hayoolete rosoye amayyaate hayoolote rosoyineewete manyistete rosooti yaate

rhyrosiisate hayyoya amayyaati rosiisate hayoya hiittoote hosiisate hayyo balanxe roonse afa hasiissanno

irshu maashinubba irshu maashino bya mayyaate irshu mashiob hiittoote irshu mashiw manchi bitira lowo horo uyitannote bushsha banxikkinni daafurri kinni lowo horo lowo kaa'lo abbitanno waatto loosannote yaate

sarate ciatto saarate ciatto yaa mayyaate saarate ciatto yaa hiittoote saarate ciatto yinaaweete mayi garite saarate ciattotinni manchi beettira maye horo uyitaanno saarate ciatto hiikkiinni afi'nanni saarate ciatto lowoora afidhino

gorsu loosi hayyo gorsu loosi hayyo yaamayyaate gorsu loosi hayyo yinaabeete hiittoote gorsu loosi hayosini mayi gari horo afidhino gorsu loosi hayyo manchi beetira waa daddarre eessi'ne gateho lowo horo uyitanno

xbaxxitino rosiminna yaa amayyaati baxxitino rosiminna yaa hiittooreeti baxxitino rosiminna gawohora uyitanno

umi dirimi roso umi dirimi roso yaa mayyaate umi dirimi rosi mayi horo aanno umi dirimi rosi hiittooho

woomaashsha abbitnnomoro oomaashsha abbitannommoro yaa mayyaate woomaashsha abbitannommoro hiittoote omaashsha abbitanno morotini mayi garinni horansi'nannite oomaashsha abbitanommorora mayi latishshi hasiisanno woomaashsha abbitannommoro lowo geeshsha danchate

womaashsh abbitnnomoro womaashsha abbitanno moro yaamayyaate womaashsha abbitannommorotinni hiittoote womaashsha abbitanno moro yinaaweete mayi gari womaashsha abbitanno kuni womaashshu isa bbitannohu hiittooho

xaphoommu roso xaphoommu roso yaamayyaate xaphoommu rosi ya yiyitoo xaphoommu rosi lowoo horo aanno

dubbu ltishsh dubbu ltss myaate dubbu lts yitoo agarranni dubbu lw mtt qt dubbu ltss 0 seekkine agaranna latisa hasiissanno

dubbu lisdubbu latishmyyaate dubbu latish hi0o dubbo latisa mayi rasiissanno dubbo latinsi hekkiro mayeo heedhanno dubbo latisa lowo geeshsha lowo horo afidhinote dubbo laiinsanni weite lowo moyichi giddo garanno yaate

yannibeela roso yaa mayyaati yannibeela roso yaa hiittoohu yannibeela rosoi mayi garihu

csaalate ceatto yaamajaate saalate ciattootnni hiittoote saalote catto yinwete mayi gari horo afidhino saalate ceatto manchi beettira hiittoo horo uyitanno yinumma ikkiro lowo horo uyitanno lowo eo afidhino

industirete ismayyaat industirote irshainaweete hi industirote irshi kuni mayi gari horo afi'rino industirete irshe hiittoo garinni horonsi'naanni industirete irshi lowo horo afi'rino

dubbu saada dubbu saadaya mayyaate dubbu d hiittoote dubbu saadayyaa mayi gari horo afidhinoote dubbu saada hiittoo horo afidhinote dubbu saada yinaaweete lowo horo afidhino lowo eo noonse

gomaashsha abbitanno moroyamuyyaate iyhiittoote gomaashsha abitano moro maye gariinni horansi'nanni womaashsha abbitanomoro lowo geeshsha mannaaho lowo horo dhuyitanno iseno qoleno danchate

xxaphoommo roso yaama yaate xaphoommu rosi kuni maye gariho xaphoommo roso ynte xaphoomu rosi lowo horo afi'rino xaphoommo roso ronsi'ro lowoo egenno lowo buicho afi'nanni yaate

layinki dirimi roso layinki dirimi roso yaamayyaate layinki dirimi rosi ya hiittoho layinki dirimi rosura rosa lowo geeshsha lowo horoyitanno

wowomaashsha abbitannommoro yaamayyaate woomaashsha abbitanno morotini hiittoote woomaashsha abbitannommoro yinawete may hora afidhino womaashsha abbitannommoro hiittoonni horonsi'nanni woomaashsha abbitannommoro manchi beettira lowohoro uyitanno

gimmte roogimmate roso yaa mayyaate ogimmate rosiya hiittooho ogimmate rosi lowo geeshsha lowo horo aanna

hoomaashsha abbitanno moro yaa mayyaate hoomaashsha abbitanno morotini yittoote hoomaashsha abbitanno moroyinybeete babbadhitino garinni maango aukaado muuze babbadhitinori labbanno

dr drirmmyaati dirimrs rsm rasiissa umidirimi rosi kui h0 ui dirim rosmin rosa lowo gieshsha lowo horo uyitannta udirimr rosimn lowo geeshsh horo aanna

agirote kemikaalubba ya ya agirote kemikaalubba ya hiittoote agirote kemikaalubba yaa mayi horo fidhino agiroote kemikaalubba hiisine horanchi'nannititini mayihora uyitaanni

roibaxxitino rosiminn yaa mayyaate baxxitino rosiminna yaa hiittooti baxxitinoo minya rosiminn lowo geeshsha lowooro yitono

sdtekisaarate akimeyyaa mayyaati saarati akime ya hiittoote saarate akimeyyaa mayi gari horo uyitanno saarate akimetini lowo geeshsha saarrae calla akkantanote ikkitanna saarate lowo horo uyitannoonsa

ogimmate rosoya amayyaate ogimmate rosiya hiitoo logimmate rosi lowo geeshsha lowo horo aanno

srate kimey mayyaate saarate akimi ya hiittoote saarate akime yineebeete mayi gari horo afidhino saarate akimetini babbaxxino garinni lowo horo afidhinota ikkitanna manchi beettira babbaxxino garinni saada akkantannoreeti

iragirote kemikaalubba yamu yaate agirote kemikaalubb wt hiittoote agirote kemikaalubb inwte mayi horonoose ini agirote kemikaalubb yinewte mayi horonooshe hiittoo garite

linki dirimi roolainki dirimi roso yamyaati layinki dirimirosi ya hiito layinki dirimirosi mayi gari horo aanna

sadate akimey mayyaate sdat kimey hiittoote saadate akime yinbeete mayi horo uyitanno saadate akime yinbeete lowahunni saadate akkamate ikko babbaxxino garinni horo uyitannote yaate saada akkama may rasiissanno

sagalate muro sagalate muro yaa majaate sagalate muro yaa hiittoote sagalate murotini may garinne fi'nannite sagalate muro yaa babbaxxino garinni galaqamoonni galaqadte wanchi petira lowo hore uyitannote yaate

sirshu maashinu bmyyaate ishu maashinu batini hiittoote irshu maashin biwete mayi gari horo afidhino irshu maashinu bara mayi gari eo heedhanno irshu maashiu biwete babbaxxino garinni lowo horo afidhino

hosu duunnichoh yaamayyaaxi osu duunicho uyinaebeete doso ronsannihu biire dafitarunna irsaasite

dhrosu duunnichoh amayyaate rosu duunnichi ya hittoo labishshaho chooke daasteerenna saliidaho

saadate ceatto saadate ciatto yaa mayyaate saada ciatto yaa hiittoote saadate ctto yinwete mayi garite saada cea mayi rasiissanno saada ce'ninsaro lowo horo uyitanno lowo kaa'looti yaate

dubbu latishsh amayyaate dubbu latishsh hiittoo garinni latinsanni dubbo latisa mayiraarsiissanno dubbo latinsa hikkiro dubbu lexeenna daa attannori hammatte dagganno yaate dubbo latisa lowo geeshsha hasiissanno

industiriaalete ersha industiriaalete ersha yaa mayyaate industiriaalete ershi kunni hiit0ho industiriaalete ershatineewete hiittaho gari horo afi'rino industiriaalete ershi mayi garinni loonsanni mayi loonsanno

baatto loosi'renna saada ce e galtannore baatto hoosirenna saada ce e galtannore yaa mayyaati kuni baatto loosirenna saada ce e galanno mannaatinehu lowo horo afi'ranno mannaati

dubbu saada yaa mayyaate dubbu saada yaa hiittoote dubbu saadara maya horo heedhanno dubbu saada inbeete kalaqamunni kalaqante dubbooho gaaltanni heedhanno saadaati yaate itini saada dawoo horo uyitanno

rosuduunnichorosu duunnichohyaa mayyaate roudunichhioorosu duunnicho yinweete maye gariho rosu duunnichi hiittoonni horantsi'nanniho

dubbuddubbu saadaya mayyaate dubbu dy hiitoote dubbu sadinwetmy gari hora ofidhino dubbu saadara kalaqamunni dubboho kalaqante heedhannoreeti tini dubbu saada lowo hora uyitanno manchi beettira babbaxxitino eoo abbitannoreeti

hogimmate rosoye amayyaate ogimmate rosoinye woyite hito hogimmate rosi lowo geeshsha lowohoro aanno

sagalate muro sagalate muro yaa mayyaate sagalate moro yaa hiittoote sagalate moro yinbeete hiittoonyi muxinote sagalate moro yaa ra'rinuta ikkitanna itate horonsi'nanniti muunse mango labbinori aukaatto labbinore sagalate murooti

mshwoomaashsha bi0anommoro yaamayyaate humaashsha bitanno muro hiittoote huomaashsha bitnno murooti neewete mayi gari horo afidhino huomaashsha bi0no murura mayi gari eo heedhannoonsa

wumaashsha bitanno moro humaashsha bitanno moro yaa mayyaate humaashsha bitanno moro yaa hiikkuriiti umaashsha bitanno moro yaa mayi gariinni afi'nhannireeti umaashsha bitanno moro hiikkuriuuti yinihheendanni

dubbu saada yaamayyaate dubbu saada yinweete hiittoote dubbu saadatinni mayi hora uyitanno dubbu saada yinweete manchi bexxa mayoabbitanno lawishshaho dubbu saada daaatate daanno manni law womaasshi abbaanno

hayyoolote roso yaa mayyaate ayyoolote roso yaa hiittoo ayyoolote roso yinaawete

gorsu loosi hayyo gorsu loosi hayyo yaamayyaate gorsu loosi hayyo tini hiittoote gorsu loosi hayyo yinaiweete mayi gariinni horonsi'nannite mayi gari horonoote gorsu loosi hayyo yiniweete manchi beetira lowoo eo afidhinae

dubbu latishsha dubbo latisa mayi rasiisanno dubbu latishshiamayyaato dubbo latinsero mayi horo heedhanno dubbo latinsihakkiro babbaxxisinoti gobba saada dubbu giddo gailtanno kunnira lowo manni daata radaannohunni lowo gawe afi'nanni woe o

baxitio rosiminn baxxitio rosiminn yaam yaati baxitino rosiminn hiittoo baseeti

ogimmate roso yaamayyaate ogimmate rosiyayitto ogimmate rosi lowo geeshsha lowo horo aanno

saaddate ce'atto saaddati ce'atto yaa mayyaate saaddate ce'atto hittoote sadate ce'atto yinayi woyete mayi horo ofidhino tini saaddate ce'atto lowo garinni manchu beettira babbaxxitino horo yinnannite

dubbu saada dubbu saada yaa mayyaate dubbu saada yaa hiittoote dubbu saada nyite lawishshahoo kalaqamunni kalaqante mannu beecira lowoo hora uyitannote ikkitanna babbaxxino horo afiinanni yaate tini dubbu saada lowwontanni danchate

rosu duunnichohu yaamoyya ate rosu duunnichi yaa hiittooho roso ronsaanni uduunnichi lowo geeshsha dancaho woy hasiisanno

xffimaxaafate mini yaa mayyaati xaft miiy hiitto maxaaffate mineetinweete hiittoo gari maxaafati

yniorosoyannibeelo rosorea amayyaate yannibeelo roso yinyawete sittooh yanniweelo rosoho maa horo heedhannissi

rosu uduunicho yaa mayyaate rosu Uduunichi yaa hiitoo rosu Uduunnichi babbaxxino ofalinanniri baalu rosu uduunichooti.

rsagalate moro yaa mayyaate sagalate moro yaa hiittoote sagalate moro yineebeete mayi gari horo afidhino sagalate moro yineeweete manchi beettira mayi horo huutani sagalate moro lowo horo afidhino sagalate moro manchi beettira lowo kaallo afidhino

dubbu ltism yaate dubbu lsh hiitto dubbu ltisieete mayi garinni lotisa hasiisanno dubbuh ltisltishhu hasiisanno dubbo latinsiro lowo horo abbannoho yaati

yuniwersitete rosyaa mayyaate yuniwersitete rosya hiittoo yuniersitete rosa mayi horo uyitanno yuniwersitete ronsanni weete hiittoo eo afi'nanni way egennoo afi'nanni yunibersitete rosa lowo geeshsha daanjate

laalchi irsha guma laalchi irsha yaamo yaate guma laalchi irsh inmete mitto guma laalshine wirro irsha assinanni garaati yaate kuni laalchi nowe gumi lowo horo aannaho

xmaxaaffate mine yaamayyaati maxaaffate mine yaa lowo matsaaffa duunnoonni batseeti

xhomu roso xaphoommu roso yamayyaate xaphoommu rosiya hiitto xaphoomu rosi maye horo aanno

womaashsha abitano muro womaashsha abitanomoro yaama yaate womaashsha bitano muro maati womaashsha abitanommoro hiittoote womaashsha abitayini hindanni muro babbaxitino gari garinni laalo ikkite babbaxxitino garinni lowo horo uyitannote

cbaatto loosi'reenna saara ce e galtannori ya imayyaati saada ceinna baatto loosire galanno manyi hitoo mayi horo afi'ranno

dubbu saada dubbu saada yaa mayyaate dubbu saada yaa hiittoote dubbu saada yinyaweete mayi gari horo inoosete dubbu saada hiittoonni kalaqantinote dubbu saada yinweete babbaxitino garinni kalaqamunni dubbooho kalaqante heedhannureeti

umshshbourohumaashsha abbitanno murotini mayyaate umaashsha abbitanno moro yaa hiittoote umaashsha abbitanno moro yaa mayi garinni abbitannoro anfoonni humaashsha wolewa qqoolle qayarre humaashsha abbina dandiinanni

hayyoolete roso rosa mayi rasiissanno hayyoolete ronsoonniro si lowo egenno aanno

baatto irsdce'eglorbaatto loosi'renna saada ce'e galtinore manna yin yaa mayyaate togo yaa yinaweete baatto loosi'renna saada ce e gaaltinori lowo horo afidhannoreeti

sdte kisaadate akimey mayyaate saadate akime ya hiittoote saadate akime saada calla akkantannota ikkitanna saada akkama lowo geeshsha hasiisannote saada akkamme hakkiro lowo geeshsha hasiisanno

saarate akimeyyaa mayyaate saarate akime inwete hiittoote saadati akime yaa saada calla akkammantannoora ikkitanna kuriuuno gibi'rinna hoyine washshinanni

umi dirimi roso yaamu yaati umi dirimi roso yaamu maye horo afi'riinni dagura

agirote kemikaalubba agirote kemikaalubba yaa mayyaate aggirote kemikaalubba yaa hiittoote aggirote kemikaalubb wete may hura afidhino aggirote kemikaalubbaa hiisine horoonsi'nanni

bnsagalate baanke yaa amayyaatesagalate baankeya hiittoote sagalate baankiyineeweete hiittoo garinni horonsi'nannite sagalate baankitini manchi beettira lowo horo uyitannote sagalate baankiyineemeweete babbaxxino garinni horo afi'nannite

gorsu loosi hayyo gorsu loosi hayo yaa mayyaate gorsi loosi hayyo tini hiittoote gorsu loosi hayyo yinay woyite mayi gari horo uyitanno lawishshaho mitte baatto daddarre babbaxino garini horo afi'naanni garaat iyaate

sagalate moro yaa maryaate sagalate moro yaa hiittoote sagalete moro yaweete mayi garinni laaltinote sagalate moro yaa gobbanni laalte gobbanni hedhena intanneti lawishshah muuze maangoo awukaato labbinori kuriuuti

gati kaashsho gati kaashsho yaa mojaaja gati kaashshoonwete hiitoo gati kaashsho yaa mayi gari horo aano gati kaashootnweete gati giddoonni loonse fushshinoonniha ikkanna kuni kaashi lowo horo aanno